Teebuli n zaya ŋɔ kuɣu n zambaɣili ŋɔ buku nima nyɛla din pa teebuli maa zuɣu buku nima maa nyɛla din penti penta dozim niriba n zaya ŋɔ paɣaba ŋɔ nyɛla nan zaya ka gbibi bihi paɣa yino nyɛla ŋun ye liiga ʒee doo n zaya ŋɔ do'yino maa nyɛla ŋun ye liiga piɛlli ka gbibi peni.

ya n-zaya ŋɔ tia n-saya ŋɔ gooni n-zaya ŋɔ salo n-zaya ŋɔ salo ŋɔ shɛba nyɛla ban pili zupil' sabila ka shɛba mi pili zupil' ʒɛhi bɛ shɛba nyɛla ban gbubi samboori nima ka di sabi zaɣ' dozima shɛba mi dina sabi zaɣ' piɛla

Dabba ayi m be duu bokati n nyɛ di zaya ŋɔ bɛ yino nyɛla ŋun mindi duu maa tiŋa bɛ yino nyɛla ŋun nusuri dozim ka za teebuli gbini bɛ yino nyɛla ŋun piri namda sabinli ni jinjiɛm buluu duu maa nyɛla din penti penta piɛlli.

ŋariŋ n ʒɛya ŋɔ niriba nyɛla ban be ŋariŋ maa puuni so mali zahima chana o nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli bia n ʒɛ o nyaanga ŋɔ ka so jinjam sabinli bin be ŋariŋ maa puuni maa yino yɛla liiiga ʒɛɛ ka yino mi so jinjam ʒɛɛ.

paapunima n dɔya ŋɔ paapunima maa nyɛla zaɣ ʒɛhi loori n zaya ŋɔ loori maa nyɛla zaɣ ʒɛɛ ka zaɣ piɛlli booi dini bɛ kpihindila buɣim dɔbba n zaya ŋɔ dɔbba maa nyɛla ban pili zupil ʒɛhi ka niŋ nusuri ʒɛhi bɛ zala palli zuɣu.